Haysi qassekka bettishe dizayissi duma duma matati woykko lo'she dizayti dizayissanne issi bitanney qaseka zo'o qalamen tiyetidda uttida sohon eqqidi dizayisa hayisi missiley qonccisses.

Ha betishshe diza issi bitanezi dereteththa qonccisiza dunguzo mayo mayidi qase guye baggara yoyoyo giza xufera dizayissa besses

Ha betishe dizayis duma duma asati banita oyide bolla utidizanee medhetidi de'a oda esigishe dizayisanee ha'ika guye bagara hara duma duma asati dizayisa qonicises

Ha betishe dizaysi kehi dalga gidizza sohan woymo katama keethi dizaysanne appe yabagara dumma duma kamey ogendizayssa ha misiley kehippe qoncisees

Hayssi qasseka bittizasi dumma dumma asati macca gidin adde gidin izi uttizayssanne woykko odetishe dizessa siishe dizeessanne eta sintha qasseka giste dizeessa qonceses.

ha beettishe dizessi dumma dumma asati woykko dumma dumma eqotati yirinne dumma dumma asayyo woyto woykko maaddo immishe dizeessa ha misalezi keppe qoncisi dees

Hayssi qasseka bestizessi dumma dumma asati sintha baggaranne ha baggara ya eqqidi dizeessanne zoreta woykko zoreya immishenne ekkishe dizeessanne edzdzati ha baggara diyaggeti qasseka qai masqale gi xiesettizeessa gidizeyssakqo.

ha bettishe dizaessati dumma dumma macati banta pooso oottishenne bashe tama huwatiza essanne giste shaa ishe diza hantazi qoncis shini nam7u asati qasseka gisteza maxishe diza essa qoncises

Ha beettishe dizeessi qasseka issi bitanesi ba diretetta qonciseya ma7ozamma izinne eqqizi dizaessanne appe goye baggara qasseka hara dumma dumma asati eqqizi dize issa qoncisees

hayssi qasseka qoncisiza issi issi cimmida bitanezi ba kushin tooraza oyqqizayssanne baasi ma7oza ma7izayssanne hara asati qasseka a pheellishe disa issa qoncuss hayssi miselesi

Ha beettishe dizassi issi naya ba kusheni xaafashenne issi mishiroza oycha oycha xaafashe dizayssanne appe ya baggara qasseka dumma gashanayti dize issa misalazippe qoncises

hayssi qasseka qoncisise si keehi adussa weykko dalga gidiza keettati keettiti dizeessanne ita masan qasseka hara garabati woykko hara ara mitati dizeessanne yabaggan qasseka gattakeeta woykko maata keettati dizeeessa qoncisees

A bettishe dizee issi dumma dumma kare biita kardatan tamarsish dissi bitani dizeessanne hanko uttiza asati qassikka tamarishe dizan asazi a misalazan ke ehi qonci sees.

Ayssi qoncisizay dumma dumma asati banta uttozan uttizassanne etikka tayoo sintha baggara dumma dumma buricuqoti woykko eta sinthan qasseka dumma dumma ciishshati diza essa ha misalezi keehippe qoncises.

ha betti she diza essi keehi dalganne aho gidiza sohoni dumma dumma asati hamutishe dizaessa bessi shini essafe qasseka ha baggara hara kaamme ogate dizaessa bissi shini keehi gitanne dala giliza mitati dizaessa qonceses

Hayssan qasseka beetti shini nu beydayssi bu asay woykko keehi gita asazi uttidi ha xeelishe dizayssa bessi shin essappeka bagga gidiza asati dumma dumma dereta qoncisida ma7o may7izayssa bessides.

Ha'i betishe dizaysi issi biitanezi uttidi ba kushshen maygirappone oyqqidayssanne ayfe bolla manaxire woththidayssane hasa'ishshe dizayssa qonccises.

Hayssi qasekka bessizayssi dumma asati woykko duuge hookidii dizayssanne eetta sinttan qasekka dumma dumma halandera haattazi dizayssanne hara hara asati woykko cora gidiza asati dizayssa qonccises.

Ha bettishe dizayssi dumma dumma bantta aamano kalotatti yidayssanne eettikka uuttizayssa woykko issi biittanezi ba duunna bolla kushshe wottizayssanne koopiyaza aatizayssa ha misilezii keehi qonccises

Hyssi qasseka qoncisizay dumma dumma bantha deretetta qoncisiza ma7oza maiza asati uttidinne esgishe woykko siishe diya hanotazi dize issanne keehi xora woykko paydon keehi dalga gidiza asati giddon dize essa qoncises.

hayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma asati uttiza essanne itikka zureta woykko haasayata ekkishe diza essa issi bitanezi qasseka ba buucha bolla kusheza wottizi didessanne ara asatikka siyishe diza essa qoncises

Hayssi qasseka besseza issi heedzdzu macati gidin na issi adde gidizinne nam7asi nam7u oydiyani nam7a nam7a gidir uttidessanne issi bitane qasseka dumma isappe shaatir uttidi itayo zore immishe dize essa besseess

Hayssi qoncisiza issi qasseka dumma dumma asati woykko isi addanne heedzdzu maca gididi nam7a nam7a gididi uttizayssanne isikka haasayishe woykko lentero haasayan zoreti she dise essa qoncisees.

Ha beettishe diza issi dumma dumma asati banta doretetta qoncisiza dunguzoza qoorezan wottiza ssanne eta sinthan qasseka xarabeza xarabeeza bolla ciishshati diza issa qonceses.

Hasi qoncidayisi kehi gitanne dalga gidida sohoni duma duma asati bantha qorezan duma duma dunguza xaxi waxishini hesappe guye bagara qaseka hara hara asati dizayisa besea

Ha betishe dizayisi qaseka duma duma quma manasi oliqayi gakena asatuyo duma duma quma muzishe woyiko issi mishireza ettana barisashenne ushashe dizayisa hayisi misilezi qoncisidesi.

Ha bettishe dizzaysi issi biitanezi eqqidayssanne ba doonazan waaza naqqidaysa ba huphphe kaamidi eqqidayssanne aappe guye baggera maata keththe woykko miththa keththeti dizayss a woykko maata keththa giidi xeysiyayssati diizaysa qonccises.

Ha bettishe diizayssi kehi dalgga giidiza sohon dumma dumma suura maatati diizayssane kehi dalgga giddida miththati diizayssa ha missilezi kehi qonccisides.

Tas betishe dizayssi dumma dumma miththappe medhetizayssanne Ettikka bayzo sohon dizayssa ha missilezi keehipe qonccisidees.izikka harabati dumma dummati dizayssanne ha missilezi qonccisees.

Ha betishe dizaysi issi mishireza hojisada woyko yarjanne duge hista besada hatazan duqashe dizaysanne aka ba huphen shashe qachadaysa he bagara qase dumma dumma mitha dizaysa qincisese

Ha beetishe dizayssi dumma dumma masqaledan oosetidi dizayssanne giddon qasseka asay gelishe dizayssa a sunththaykka qasse lalebala gi xeesetizayssa. Ha misilezi keehippe qoncciseees.

Ha beeththishe dizayssi dumma dumma haaththee giddon do7appe issuwa gidizayssanne iza sunththaykka nuuni mole giidi xeesida sunththa gidizayssanne miththa bolla kessidi woththizayssa ha misilezi qonccisses.

Ha bettishe dizeessati dumma dumma asati heqqidi xeellishe dizeessanne itikka qase diccida maatha giddon dizazayisa guye baggara qas gogidi biza haatti dize essa qonceses.

ha beettishe dize issi qasseka azina macaasao nayta gidize essanne nam7u addanati eqqizi dize issa issi gashena qasseka tookkizi dize issanne isappe goye baggara qasseka dumma dumma lo7uya mitasi dize issa misilizi qoncises

hayssi qoncisize si woykko bessize si dumma dumma ha7i wode bayzettiy hayssafe bedishe dize ssanne izikka santaza bayzeshe woykko ancase dize issa ha misilezi keyippe qoncises

Ha qoncisizayssi dumma dumma haaththa giddo do'ati woykko nu haylasho gi xeesizessinne dumma dumma haaththa giddo kafoti dizayssa ha misilezi keehippe bilgidinne oytidi yootes.

Ha beettishe dize issi nuni tamari sheeka luusi woykko dinqena she gidi tamari dize issanne woykko meqeta gidi nu teesesise issi ha dumma dumma meqetati dize issa qoncesees.

ha bettishe dizaassi dumma dumma asati woykko azinanne macho naa giididi dizaysanne ayiya bana tookkada ha xeelidi miicishe dizeessanne izi qooronne ize huphen challezi dizayssa ha misilezi kehippe qoncisees

Hayssi qasseka qoncisize si manaati qasseka banta huphezaani kareta shaashe qaccidinne banta zookoza gaabe ma7idi uttidi batikka ha xeellishe dizayssa qonccises.

A deellishe bizassi nu asho gixeesiza qumati woykko xibse nu gidessanne guddena bolla ogettidi uttidessa hayssi misalesi keyppe qoncisides

Hayssi xeellishe dize si dumma dumma matati woykko surati dize issanne appe garsan qasseka dumma dumma keettatinne giddo bagga qasseka zin7iutida haattazi dize essa ha misalesikeyppe qoncesees.

Hay hayssi beettizayssi dumma dumma madirekezan uttizi bantta haasaya haasayishe woykko asaasi lo miishsha odishe dizayitanne asaykka qasse etta hassaya siyishe dizaytta hayssi qonccisees.

Hayiss missilezanni woyikko xuufezanni besizayiss Facebook g besettizayissa gidizayissanne izzikka midiya qommotappe issuwa gidizayissa qonccisess hayiss misilezzi.

hayssi qasseka bessizays issi aayaiya banaya tookkada woykko qoommada sarotashe dizaysanne akka uttiray ciishshay lo;za ciishshati diza sahooni gidizaysanne woykko lo'iya ciishshati toketu utiza soho gidizaysa qoncisees

hayssi beettishe dize issi dumma dumma midiya qommotappe issoa gidizessa gidi shini ikka sunteka peesiwuke nun giritisizessa gidizessani haikka peesibuke gidi xuufen xaafetizessa qoncisees

ha beettishe dizeessi kare biitta asati yiidi haga eqqidessanne itikka nam7ati haasayishe dizeessanne ubantha ooso maayo may7idi hupheza koppiyeza wotizessanne mela agidiza biittazan eqqizeessa qoncisidees

Hayessi bessizey keehi dalga wikko adussa gediza maaburate sohoni issi bitanezi giigissanassi bolla kiidi dizayessanne ikka giigissishe diza hanotaza qonciusidesha misalezee.

a bessizesi qasseka nam7u asati oyde bolla uttizessanne etappe ya baggara qasseka dumma dumma mitati dizeessanne fikka nam7atikka micishe dizeessa issi mishereya guuthara cimizaessa qoncisees

Ha bessishe dizesi dumma dumma ogeta lo'eti honota woykko ogetas dumma dumma lo'iyaba gelisi honota gidide ssanne itikka ha'ikka ogeza lo'etishe deyanota qoncises

hayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma shupoti woykko mabirate eettanayo maaddiza shuboti bollara bizaessanne etappe bolla baggan qasseka dumma dumma mitatinne kaameza ogete bolla kaamezi bizeessa qoncisees

Hayssi qonccisizayssi dumama dumma sohon woykko kaamedan heezzu gooman laagetidayssanne appe sinththa bagara appekka hara dumma dumma keeththatinne miththati dizayssa asatikka dizayssa hayssi misilezi qonccisees.

hayssi bessizeessi dumma dumma miishata garsappe kesishe dizeessanne itikka qase garsani hara dumma dumma keetta giddo eqati dizaessa amisalezikehppe qoncisides

ha betizesi dumma dumma kaameti woykko motore nu gizi teesisayeti dizeessanne etikka lo7iza oge bollan eqqizeessanne dumma dumma asati dize7ssa ha misalezi keyppe qoncisi dees

Ha beettizaessi dumma dumma kaame oge bollani dizaa muteretanne dumma dumma keettati mebiraate woykko ampole diza essanne zikka qaseka dumma dumma keettat diza essa qoncisees

Hayssi misalezi qoncisize ssa gidi shini nam7u asati woykko addanne maca gidizi eti bidi eqqidi woykko miisha ekkio soho bizeessanne miisha ekkana yohonan gishe dize essa bessees

Ha qoncisese dizaessi woykko besseshe dizayessi dumma dumma miishata woykko beni wode xeetu biraza oyqaza a qoodashe dizayessanne marshine giddoppe kessashe dizayessa ha misalezi keyppe qoncisees.

ha bettishe dizayssi nam7u oosoti xuma giddun eqqidi diza essanne ichikka silkeza oyqidi baynta bollan poo7isishe woykko baynta bolla xompishe diza mitozi qoncises

Haysi qaseka dumma dumma asati hasayishenne zoretishe heni bagara qaseka hara hara kameti dizaysanne mithati dizaysa ha misiles qoncises

Ha beetishe dizayssi keeththashe tami mizayssanne asati qasse toyssishe dizayssa besses.

Ha betishe dizayis qaseka daro asati banitayo karetha Mayo ma'di kethaza tamay oyikidaga toyisishe woyiko pitisishe dizaysane duma duma asati qaseka hesa othishe dizaysa qonicises

Ha beettizessati keehi dalga gidiza wuykko qooda cora gidiza asati dumma dumma tamay asa keetta oyqiyo wodeni tama waatidi keetta ashshinakko biidi haasayyo hanatara haasayi shidizessi qonceses

hayssi qasseka qoncisize issi dumma dumma asati baantha ooso maayo ma'ize essanne isikka qas eqqidi maarara eqqi dize essanne issi bitanesi giddo zan gadedi odishe dize essanne ya baggara qas kaametinne dumma dumma keetati diza essa qoncisees.

Ha bettishe dize essi dumma dumma asati eqqizi dizeessanne etika zo7o mayo may7ida asati guye eqqisessanne ixappe sintha baggara qasseka booththanne karetha may7iza asati eqqise essa qoncisidees.

Hayssan qasseka bessirayssi keehi dalganne aaho gidiza sohoni dumma dumma asati maarada eqqidayssa bessishiini hayssanka issi kawo ketta eqotassi woyto immishe dizayssa ha misilezi qonccisees.

Ha qoncizayisi woyiko betizayisi kehi daligga gidiza kethazi kexetizayisa dee'esinne etta bollara qassika namu'u baggara tophiya bandirazi duge yedetidi utidaya ha misilezi qonchisaesi

Hayisi qase betizayisi loiza sohora hamutishe dizayisanne eyitikka qasekka issi bitanezi duge gakiya mayo mayidinne hupeza qasekka kopoyaza aththizayisanne hamutishe dizayisa qoncisesi

Hayssi qassekka qonccisizay dizayssi dumma dumma asati ya ha hamutishe dizayassanne ogezi qasseka meqidi woykko qoqoppeti wodhi uttidayssane siththa bagara qasse dumma dumma kaameti dizayssa qonccises.

hayssi qasseka qoncisizessi keehi weykko dalga gidiza keettati keetettis dizeessanne eta kare qasseka dumma dumma mitatinne hara dumma dumma keettati dizeessa misidezi qoncisees

Hayssi qoncisizay qasseka dumma dumma sohoni eqqi uttida woykko bantta ooso maayo ma'iidi yiidi eqqi wuttida asatanne itikka qasseka oosettin de'ya oosoy woykko keettati wurbenna issa qoncissees

ayssi qasseka bessiza issi dumma dumma lo7izi kedhettida keetonta matan dizayssanne qadhabaggara qasseka harara lo7iya mitati woykko surati dizayessanne sitabaggan qasseka kaame oge diza issa qoncisees

ha beettishe dizeessi keehi dalga gidiza keetta keexo dizeessanne ikka aho keetta woykko daro keettati dizeessa a giddo qasseka dumma dummabi beezettide dizeessa qoncises

Hayssi qoncisize issi issi bitanezi dendidi haasayishe woykko zore immishe dize essanne appe goye baggara qasseka dumma dummati dizeessa ha misalezi qoncisees.

Haysi qaseka besizaysi issi mishiriya ba na kiyon wothidaysnne i na'ayka qaseka haa xeelishe kehippe gashe gididaysa

Ha xeellishe dizayissi qasseka heedzdzu gashshanayti heerettizasanne isikka qasse kare biitta asati oyqizasanne issi bitanezi gulbatizi pushi pude xoqu oottiza issa misilezi qoncises.

ha beettishe diza essi dumma dumma hakamu aggazo ekkiyo soho hwoykko farmase giites etiza essa gidishini izikka issinaazi borsaza ba zokkoza ba iza essanne yizi shammishe diza essa qoncesees

Ha beettishe diza issi dumma dumma xarati bazettiy soho woykko nuni nuqanqara farmase gi nuni xeesese hessa gidishin issi naay bazokkon borsa ba'idi qaleza shammishe dize essa qoncisees.

Hayssi qasseka qoncisise si issi bitane si kareppe yira bitane gidize si ayfeza okkisidi xeelishise woykko ayfeza xeellishe dize si qoncises hara dumma dummasati qasseka eqqire xeellishe dize issi bessees

ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma kare biitta asati uttishe dizeessanne itikka haasayishe woykko zuretishe dizaessa ha misalezikeppe pilgidi qoncis idees

ha bettishe diza issi issi bagga qasseka metershazi gashaneyoo yuuyiza essanne abagga qasseka lo7izi diza issa ka nam7u misileti keyppe pilgidi qoncisiza issa bessees

Ha beettishe diza issi dumma dumma haakime haakamu aggazo ekkiyo soho woykko haakime keeththa gidizessanne itiqa qase bollan dumma dumma dhaleti diza issa qoncisidees.

Ha beettishe dize essi qasseka isse mishire saketaza hize essa ichashu asa gidizi oychizi dize essanne isikka qasse harge aybakko gidi gakkanaas oychide dishe hanota qoncesees.

ha beettishe dizeessi dumma dumma asati banta kushsheni dumma dumma woytota oyqqizi dizeessanne itikka bootta maay7o ma7idi dizeessa tappe guye baggara keettatinne dumma dumma mitati dizeessa qoncisees

Hayssi bessizeessi dumma dumma asati woykko olqay gakkena geeti hargidi haakmekeettan ichidassanne ha xeellishe nu deizeess qasseka ita oychanayoo woykko maado gizana doongidi kushe bolla oyqizessi dizeessanne hara dumma dumma asatikka dizeessa qoncisees.

Haysse qassekka bessishe dizayssi dumma dumma harggen qohetida asati hakamo hagazo ekishe dizayssa besishinne daro asay qasseka ettassi maado immishe dizayssa ha misilezi keehippe qoccisidees

Hays betishe dizays dumma dumma tamaro keta woyko aho timrte keta gididaysane izappe ha bagara qaseka lo'iza ket simtora oset utid dizaysa ha misilez qoncises.

ha bettishe dizaysi dumma dumma tuuke puutati toketi uttize ssanne itaka daro asati woykko cora gidiza asati yiidi xeellishe woykko be'ishe diza asaza qoncisidees.

ha beettishe diza issi keehi dalga sohoni lo7idinne simetoora oosethida biittazi diza essanne appe hiya baggara qasseka dumma dumma maatotinne mitathi ha7ikka keettetti diza essa qoncises

Hayssi qasseka bessize si keethtazi lo7izi kedhettizassanne ikka ya baggara qasseka dumma dumma dalga gidiza mitati woykko boncoti diza essa ya baggara qasseka hara dumma keettati diza issa qoncisees.

Haysi qasseka bessizesi dumma dumma keettati woykko mastotati do'etti dizeessanne isa mata qasseka dumma dumma asati dizeessanne ha baggara qasseka kushe ifi hogaare dizeessa qoncese.

Ha bettishe diza issi dumma dumma asati kare baggara eqqidi diza issanne giddo bagga qasseka issi mishireza bahuppe qalameti ttada booththa may7o mayeda eqqada yootashe dize issa amisalezi kehppe qoncisees

Hayssihi qasseka bessira issi keehi dalganne gita gidira sohoni dumma dumma woyto issi bitanessi immis i dizayssa bessi shini hessafe guye baggara qas hara dumma dumma buqurete dizayssa qoncis bessees.

Ha xeelishe dizaysati dumma dumma asati banta timirteza makizaysanne etika kushe pude dentidi qaala gelishe woykko eti otidaba polanayo qaala gelizaysa ha misilezi qoncisesi.

abettize issi dumma dumma asati woykko addenne maca gididi iti eqqizi deezessanne dappe goye baggara qasseka hara dumma dumma keettati hdize essa hayssi misilezi keeppe qoncises

ha beettishe diza essi dumma dumma ooso keettatoppe issaa gidizassanne ikka oydetinne darbezati woykko dumma harabatinne beettiza issa gidishin toophiya bayndirazi eqqisi dize issa qoncisees

ha beettishe dize issi issi mishire oydeza bolla uttazanne biirenne dabtara oyqada ha xeellashe dize essanne i masan qasseka toophiya bandarasi eqqisi dize issa hamasalazikipi qoncisees

Ha bettize si dumma dumma keettati woykko lo7izi kixxettida keettati dizeessanne appe hina baggara qasseka dumma dumma bandirati dizeessanne sintha bagga qasse dumma dumma hara mitatinne ogeti dizeessa qoncises

ayssi qasseka bessireessi keehi hidalganne aho gidizasohoni dumma dumma xuufeti gegida bolla xaafatishe dizayessa bissi shini hessafeka bolla baggara dumma dumma mitasi dizeessa ha misirezi qoncesees

Hai bettishe dizayssi dumma dumma ogge gigisiishe woykko ogge fittidi gessishe diizayssane haggetika qasse bantta osso mayo mayidi karenine eqqogay oggeza fittishe woykko lo'ethishe diyaka qonccises.

Ha besishe dizaysi qaseka dumma dumma asati banta mayo woyikko ooso mayo maizaysane ogeza loyitishe woyikko qoshshaza digize dizaysa ha misilezi kehippe patidi qoncisides.

ha bettishe dizayssati dumma dumma qoshaashata fittishe woykko ogeza lo'etishe dizayssanne dumma dumma asati bantha hupheza qachidi ooso maayo mayizayssanne fittishe dizayssa ha misale kehippe qoncisses.

hayesi bessizeessi woykko qoncisizeessi dumma dumma qosasaza woykko maadenan gidiza hessata dumma dumma asati puxa zaara oykkidi pitishenne ogeza lo7etishe diza antozi qoncises

Hayisi qoncisizayisi dumma dumma qoshasha woykko madenna mishata epidi kaame guye yeggidi woykko kaame bolla yeggidi qoshasha yegetiyo soho woykko maaddanna miishata efir yeggiyo soho firi yegganas efidi de issa bessees

Hayssi qasseka qonccisizayssi dumma dumma qoshashaza pittidi woykko efiidi de'iya kaame gidizayssanne eeta bollan qasseka heedzdzu adde naati qoshoshaza pude ekkidi qushasha oletiyo boota woykko maadenayssata gidizayssa qonccises.

Ha'i beettishe dizeessi kehi dalga gidiza ogisaoni oykko kaame oge bollani oge pittishe addunne macati dizessanne tikka puta oyqizi dizeessa qoncisees.

Ha bettishe dize essi nam'u asati woykko addene maca gidiza essi qoshoseza woykko maaddena essata fittishe dize essanne etikka qasseka fittidi gaxan wottiza essa qoncisi dees

Ha beettishe dizay si qasseka dumma dumma ogeta giigissishe woykko qooshashaza diggishe dizayssanne etikka qasseka ha diggana yoy dumma dumma osootana si gixidi dendizessa qoncises.

Ha xeelishe dizayssati nam7u asati kushen issi adde kusheni ba kushen mikirapone oyqidinne a sithtban haaththay wotontayssa ha xeelidi woykko haasayishe woykko yootishe dizayssa misilezi qonccisees.

ayssi beettishe dizeessi qasseka dumma dumma sohoni asi banta oyde bolla utisi dize ssanne isa sinten sinte qasseka alandera haattazi dize essa ha misilezi keyippe pirgidi qonceses

issi qoncis izessi dumma dumma ha7i wode teknolologi hida maashine dizeessanne ikka issinay eqqidi bessishe dizeessanne hankoti eqqidi ba ishe dizeessa hamsadezikppe qoncisidees

ha bessizaissi issi mishire matooqe fudizaarara oyqqada bessiza ssanne ikka bolla paccatetappe se gakkiza asappe soo gidiza issa qoncishees akka uttida issati giranche bollan uottiza issa qoncisees

Hayssi qasseka bussiche dizassi keehi dalganne keehi daro gidiza asas dizaessa gidishini hessa giddon qasseka dumma dumma matowqeza bantaga mazagabettida essa ekana yuydasi dizeessa bessees.

Haysi kaseka qonchisizaysi issi bitanezi kareta mayuwa mayidine kaameraza karaxishe dizaysane hara asati kaseka hamutishe woyko ya ha bishe dizaysa qonchises.

Ha qonccissidey dumma dumma asati woykko gaammo dere marrayiya woykko kaaleththiya asati banththa kushezaani dumma dumma ciishshata oykkidi haa yiishe woykko hamottishe dizeessanne ethappe guye baggaara keeththathi dizeessa qonccissees

Haga xelishn dizaysi dumma dumma osotan woyko woyto ekishe dizaysanne etika gido bagara cima asati eqida asa dizaysanne qaxa bagara qaseka guta osotappe yida asati eqi dizaysa gidishn ha misilez hega beses.

Ha betishe dizaysi duma duma asati kushe richiti oykidinne pude dhoqu ottidi uttidaysanne sinta bagan qasekka kehi darobay dizaysa qoncises

Ha betishe dizayisi kehi dalga gidida woyiko qodan kehi co,ra gidiza asati oge bolla hamutishe woyiko kame ogen hamutishe dizayisa nne hesa gidon qasika issi mishiriya dzanxila oyikidayisa besees

Hayissi qasika besizasi duma duma Mac,a asati batas puton suqetida mayo mayidayisanne ika bantha deretetha conc,isida badiraza dhoqu otidi oyiqidayisa misilezi qonc, ises

ha teellishin diza essi qasseka daalibala giyasohooni ortodokse ammano katalete a woykko kaalliya giiti itappe garsa baggara qasseka itoophiya bandira woykko itoopphiya dantiya giiti h diza issa qoncisees

Hayssi qasseka qoncisize issi dumma dumma asati bantha kusheni bootta misha oyqqidi pude xoqu oottidinne daro asati qasseka booththa mayo ma7izayssanne izikka hamuthi shedize issa qoncises.

Ha betishe dizaysa kehi adusa gidiza sohon dumma dumma surati woyko maatati dizaysanne appe garsa bagara qasekka kehi dalga gidiza ogeti dizaysa qoncises

Ha beettishe dize essati dumma dumma kara biitta ekosati dize essanne dikka qasseka zeretishe woykko ooso yoo maaddeza hanota dentidi haasayishe dize essa qoncisees.

Ha beettishe diza essi dumma dumma gammo dere asati bantha kushen erxa maatha oyqitinne ha yiishe diza issanne dumma dumma asati qaseka guye rakka diza issa qonceses.

Hayssi qasseka qoncisizay nu biitta kaasanchata gidanna shin kare biitta kaasanchati kowaase ka anassi woykko kowaase ka7iyo soho woykko denba sohonne deiza gish assi itti qasseka nam7u naati micise disessa qoncises.

Hayssa qasseka beettize isi keehi dalga gidiza kaame oge bollani dumma dumma banta tamaronta tamariza nayti banta yo'o immidideyo imota bessidi dayanota qonceses.

ha bettishe dizaessi dumma dumma puteti tokez uttizassanne itikka puteppe guutta dhoqo gizeess etappe ya baggara qas dumma dumma hara keettati dizaessa qoncisees

hayssi qoncisise qasseka dumma dumma gammo dere asati irixa maata oyqqidi gaxan woykko toorareza oyqqidi bantha deretetta qoncisisa maay7o may7iza hessanne ekida hessa ha misalazi keppe qoncises

Ha bettishe dizeessi dumma dumma asati woykko dumma dumma heerappe gida asati bantha kushen mitha gidi maatha gidin oyqqizinne woxxishe woykko hamutishe dize essa ha misilezi keyppe qoncusees

ha bettishe dizeessi keehi dalganne gita gidiza poworophille bolla nam7u asati eqqiza essa bissi shini hetikka nam7atikka awrophillane giddon laggishe dizeessa gidizessanne kare biittasa gidizessa bessees

Hayssi qasseka qoncisizey banta sohon sohon uttidi baynta ooso oottishe dizessanne heedzdzu asati qasseka eqqidi etana xeellishe woykko banta yoo haasaya kisidi haasayishe woykko zeretishe dize essa qoncises

ha beettise diza issi qasseka issi mishire ba huphe shaashera kammada ayfe qasse manaxireza aattiza ssanne ya baggara qasseka kawo eqototi diza issa ha misalezi keype pilgidi qoncisees

Hayssi qasseka qonciseza essi dumma dumma asati shiiqidi haasayishenne woykko zoreta immishenne ekkishe diza essanne esappe ha baggara qasseka dumma dumma ciishshati diza essa hamisalezi qoncise.

Hayssi qasseka qoncisiza hessi itoophiya bandera woykko sande qaala ma bonchishe daro asati booththa may7o may7idi kushe duge huwethidi bonchishe woykko bandere bude kiishin bonchishe di7a hnotaza qoncises.

Hayssi qasseka dumma dumma asati hara sohoppe hiida essanne etikka qasseka eqqidi woykko baynta yo7o ekkiyo sohoy woykko paasporte ekana yo nangidi deyoanota qoncisees.

Hayssi qasseka qoncitizesi dumma dumma asati yaaranne haara uttishi dizeessanne eta giddo baggara qasseka dumma dumma boncoti woykko mitasi giddo baggara dizeessanne sintan qasseka talefizineti dize essa bessees.

Hayssi beetishe dizaysi kawo keetha eqotappe issa gidishini,ika aybako asas odishenne haasyishe de'iya hanotay dizaysa ha misiley keehippe qoncisesews.

Hayssi qoncisezay qasseka woykko beettishe issi issi bittanezi woykko kawo eqotappe issinoza gidizyssanne eqqiza uttizassanne ikka ha xeellishe dizayssa a sinttan qasseka dumma dumma bi'ireti dizayssa qoncises

ha beettishe dizeessi qasseka issi bitanezi kawo eqotappe issaa gidizessanne ikka qasse haasayishe woykko yootishe dizeessanne appe hiya baggara qase hara asatikka mitati dizeessa qoncisees

Ayssi qoncisese qasseka dumma dumma asati diza essanne etikka qasseka bantha may'o woykko ooso may'o ma'ida essanne guye baggara qasseka kawota eqotappe nam'ati diza essa ha misilisi qoncises.

hayssi qoncisizay dumma dumma keettatinne harafati dizeessani nam7u kawo eqota asatinne issi bitanezi oydeza bolla uttizessanne tikka haasayishe woykko qofa laameretish dizeessa qoncisees

ha tellishen dizeessi qasseka dumma dumma kawo eqototuppe issaa gidizessati maarara eqqidi dizeessanne issafey habaggara qasseka dumma dumma kaameti woykko keettettinne dizeessa qoncises

Ha beetize issi issi bitanezi uttizi haatilize ssanne iza kushenka qase biire xarabeza bolla qase daftaraza watize essanne ikka qase kawo heqotaasappe so gidize essa eresees

ayssi qasse qoncisizayssi dumma dumma kawo eqotappe hida asati dizassanne hitikka ekkidi woykko sandeqalama bonchidi deya onotay diza essa ha misalazi keyppe qoncises

ha bettishe dizeessi dumma dumma kawo eqota asata gidizessanne itikka topphiya bandiraza pude toqu oottizi dizeeessanne itappe qass guy baggara dumma dumma kawo eqotati dizeessa misalezi qoncisees

Ha beettizessi dumma dumma kawo eqota gidiza asati heedzdzati uttizi dizeessanne etikka banta kushen dabtarara biirara oyqidi haasayishe deyanota qonceses.

Ha bestizeessi dumma dumma kawo eqototi dizeessanne itikka hankaweti qasseka dumma dumma ortodokse ammano kaaletiya giiti banta ammanoza kaaletishe dizeessa qoncises

Ayssi qasseka bisire essi wogga woykko gita kami bolla mita woykko zaafeza wotih hidizessa bessi shini etekka nam7u asati tokki tokki woti shidizessa bessi shini hessafe garsa baggara keehi dalga hara mitati dizeessa wessees

Ha xelishn woykko betid de'zaysat dumma dumma asat bantas utid de'yaysanne etika qase eretishe dizaysa Siyishe woykko ezigishe dizays hara dumma dumma asatika dizaysa qoncises

Haysi misilezi qaseka besizaysi,uyddu asati eqqidi dizaysane banta qoodhen dunguzo aathidi eqqidi dizaysane enti eqqido sohoh horphiley dendizo soho gidizaysa qoncisees.

Ha misiley qoncisizaysi dalga woyko daro gidiza asati banta qopay qopay immidi hasayishe de'iya naytanne etika hasayidoga amaneti oyqidi he ba qopan minidi eqidoga mala hasa'izaysa besses.

Ha beesishe dizayisi dumma dumma asati oyide bola utizayisanne etikka kehi mela hatheyi bayinna sohoni dizayissa gidishini hesatikka ubatikka xeliishshe dizayisa qoncisidesi

Ha qonccisizaysii dumma dumma asati sinththan utizayssanne guye bagara qase dumma dumma asati diizayssanne etti qasseka dumma dumma dungguzata qodhdhen woththidaysane sinththa baggara xaraphezati be bollan qasse dumma dumma cishshati diizaysa qonccises.

Hayssi qasekka qonccisizayssi maxafe bolla ke'iddi daro asa bolla gede woykko coora asati ooshshachcha kushe denththidii qaalan gellishe dizayssanne eetappe sinththa baggara qasi dumma dumma hara asati dizayssa qoncisises

Hayssi beetishe diza iss dumma dumma asati naxala woykko gabbe atidi bishe diza issanne qassika asayi qoddani kehippe cora giddiza issa qassi ha misiezi tasi keehipe qonccises.

Ha bettishe dizayssi dumma dumma asati banta deretetha qoncisiza mayo ma7idinne eqqidi haasayishe woykko kusheza dentidi eti eqqiza da ha missilezi qoncises.

hayssi qasseka bessizaysi dumma dumma asati ogeza bollan eqqizi diza issanne zaappe guye baggara qasseka hara dumma dumma kaameti yiis yiishe diza issa ha misalezi keyppe qoncisees

hayssi bessize qasseka dumma dumma cimma gidire asati baynta daretetta qoncisi maayo ma7izessanne itikka qasse haasayishe woykko zore imishe yooti she dizessa bessees

Ha beettishe dize ssi qasseka daro woykko keehi dalga gidiza sohoni dumma dumma asati uttizi bollan telefizine bolla beettidi woykko udetidi deeze essa si sheenne woykko xaafishe dize essa ha misalezi qoncises

ha beettishe dizassati dumma dumma asati banta sohoni uttizeessanne etikka cima guutta cimiti bessiya giithi guupeza woykko tooraza oyqqizi uttizeessanne deretetta qoncisiya may7oza may7ize essa qoncisees

Hayssi qasseka qoncisize issi dumma dumma asati bantha hupheni booththa koppiyeza wottize essanne bantha qooreza qasseka waza wottidi maalara hammutize essanne baggati qasseka eta yo oosoza immishe dize issa qoncises.

ha beettishe dizeesi timirte minstere woykko timirte keetta kalettizeessa gidizessanne igizikka biraanu negga geetetti xeesettizeessa gidishin eqqisi yootishe woykko haasayishe dizan utazi qoncesidees.

Ha beettishe dizayessi qaseka dumma dumma kawo eqototi woykko nu itioophiyo kalatishe diza essi dor aabi amir geetettiya essati uthtusi haasayishe woykko zoretishe diza issa hisi misilezikippe qoncesees.

hayssi qasseka qonchisiza issi dumma dumma asati uttidi banta yoo zoreta ekkide dizaessanne itikka ta sintan dabtarazi dizayssanne isi banta oyde bolla uttiza issa ha misalazi kehippe qoncisees

Ha betishe dizaysi kehi woyko dalga gidiza oso sohoni duma duma asati banta qofane banta zoretiza ba hasa'ishe woyko yotishe dizaysa ha missilezi qonc'ses.

ha beettishe dizaya qasseka nam7u adde asati gaxa gaxan eqqizessanne issi maca nayiya qasseka giidozan eqqizessanne etikka kushezan oyqiza wora qataza ha bestishe diza essa qoncisees

Ha telishe diza essi qasseka dumma dumma ooso baggara haseyettana weykko zoretanassi asa shiiqisi uttize issanne etikka basta banta udaftaran oyqishe diza issanne hara baggara qase dumma dumma haattati esintan diza issa qoncises.

Hayssi misilezi qasseka bessizayssi kaame giidon asati gellanas haniyasi eqqidayssanne sinththa baggara qasseka haara hezdzdu gommageti woykko borse gi xessiyaget bettidi diizayssa qonccises.

Hayssan qaseka qonccisizaysi dumma dumma asati tuuke uyishe dizaysane issi mishiriyia qaseka tuuke qolashe dizayssanne ha baggana qaseka sineza oyqqada miccashe woyko tuukeza qolanas gigisashe dizayssa qoncisses.

Ha betizays kehi woyko dalaga gidiza asati utidi dizaysanne etia qase bata sinthan daptaran birra oyqi otidaysa etape guye bagara cora asay dizaysa qoncises

Ha bettishe diza issi dumma dumma giya giddon bayzide diyo hanotanne issi mishere saanthe ba kushen oyqqada ha bessashe diza natasi qoncesides hayssi mishelezi.

hayssi bestizaye dumma dumma onka onkoti bayezetti ooso hoza gidizayessanne iza giddonka qasseka dono kaaroote qaysedegin dumma dummati baezetti shedizaessanne asatikka qasse bayezi shediza essa msalezi qoncisees

Hayssi qoncisizay dumma dumma asati baynta duuna maske aattizassanne itikka qoodanka keehi cora gidida asati amutishenne eqqidi dizaissa ha misalezi keyppe qoncisides.

Ha bettishe dize siyi dumma dumma maca asati bantahasaya haasayishe dizeessanne etikka ooratta qofa dentidi banta yo koshshiyaba haasayishe dizeessanne ya baggara qasseka nara dumma dumma oydetinne asati dizessa bessees.

Abetishe dizeessi kaame giddon asay gildina gilana yoo koydi woykko kare baggara eqqidi nangidi deya hanotanne appe sinta baggara qase dumma poossati biidi deyanta qoncheses

Ayssi qoncisize si issi kaamezi eqqizessanne happey ha baggara qasseka dumma dumma cora asati eqqizi xeelishe dizeessa ha misalezi qoncisidees.

ha hessa qasseka qoncisize si dumma dumma woykko daro ooso bootappe woykko ooso sohoppe hida asati dize ssanne etika qasseka haasayau banthana miichidi woykko haasayidi diya honotazi dize essa qoncisees

Ayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma asati woykko qoodan cora gidiza asati keeththafe habaggara oykko bude kiyoossani uttiza issanne itikka qasseka baggati bude kiishe diza issa qoncises.

Ha beeththishe dizeessi dumma dumma hara so7oppe asay be7anaayyoo woykko lo7iya soho giide yideessa gidizeessanne ethikka lo7iZa soho cilicilya dalqqidalqqiya matati woykko miththeti diizeessa gidizeessanne daro asathi biishe dizeessa qonccisses.

Haysi qaseka qonc'isizaysi issi mac'a na'iya ba kushezan maxafa oykada ha xelashe woyko kushezan oykada besashe dizaysane ipe guye bagara qaseka duma duma asati dizaysa haysi missilezi qonc'ises.

Hayssi qassika qonccissizay dumma dumma asathi sohoonii dizayssanne issi bithanethi ethape sinththa baggaara dizayssa hikka qoore bolla ba manatsire duge yeddizayssanne kushen silkke oyqqizi haa xeelli miiccishe dizayssa qonccissees.

Hay betishe dizaysi kehi dalga gidiza Sohoni issi mac'a na'iya ba huphe dadetada duge yedizaysanne huphezan kopiye wotizaysa ha dhelada woyko mic'ashe dizaysa beses.

ayssi qasseka qoncisize issi dumma dumma haaththa giddo du7atuppe issaa gidize issa h gidishinn suntayka haylasho giixisettize issi nam7ati achcha achchara gaththanayo7o hangi hangi utidessa qoncises

Ha7i beettishe dizeessi dumma dumma macca asati bantta zokkoni ba'idinne tookkidinne dizayssanne etikka darabezanne oyde matan eqqizeyssa gidi gidizayssa ha miselezi keehipe qoncis. exapiya baggara dumma dumma bonccoti dizeayssa bessees.

ha beettizaysi woykko misalezan qoncisizays haaththa giddo do'a woykko haylasho gi nuu xisizaysa issi bitanezi ba kushezan oyqizi woza bolla wottize essa ha misalezi qoncises

Hayssi beettizay woykko buraduwatuppe issua gidiza hessa gidi shin ikka daro wode mita bollani aqiya du7a woykko kafo gidiza hessa da idiyoosay qasseka mela mitati dize essa qoncisees.

Ha betishe diza issi dumma dumma mita ooso gidiza issanne asa kushe meratiza mita ooso gidiza issi issi mishireza a bollan uttiza issanne huupeza oyqara miicashe diza issa hayssi misalezi qoncisees.

ha beettishe dize essi dumma dumma wora dutuppe issaa gidize essa gidishin ikka qasse haaththe giddon diiza wora du7a gidize essanne iza suntayka haylasho ginu teesisa sunta dize essa qoncisees

Hayssi beettishe dizeessi hedzdzu nayti eqqisi dizeessanne cika banta guyen iti ichiyo boota oykko ichiyo sowan dizeessanne xape guye baggan qasse maata keeththenne qorqoro keethti dizeessa qoncusees

Hayssi qasseka qoncisizay iita lo'ida woykko cilceliza maata giddon kexxetti uttida issi keettazi beettisessanne guye baggaranne sinta baggara qasseka keehi diccida mitati de'essa qoncises

Hayssi beettize issi keehi dalganne aho gidiza haaththa giddoni de7iya do'a gidizassanne a suntayka haylaasho nuni gidi xeesizayssa gidishin itikka heezaappe dariya geethi haaththa giddoppe kiidi diyoneta qoncees.

abettishe dizassi qasseka keehinne dalga gidiza haaththa giddonii daro asati giddon ka7ishe dizayssa bissu shinii hetikka haaththazi keehi bulqo tizaessa bissu shinii karinkin qasseka hara dumma dumasati dizessa bessees

Ha besizay dumma dumma gashe nayiti eqizayisane matawuqeyo mazagabetanas banta tarara eqizaysa ha missilezi kehippe pilgidi yotes.

Hayssi qonccisizayssi dumma dumma kawoza dooranas asay mazagabettidi de'iyo soho gididayssanne nam'u asati qasekka asay tarara yida asata mazagabishe dizayssi essi qonccises

ayessi qasseka qoncisizay dumma dumma ha7i wode digitale matooqe gidi xeeseti essa mazagabettana nayti yidi woykko mazagabetti yohonotay diza essa ha misilezi keyppe qoncisees

Hayssi qaseka qoncisiza issi daro layta dida woykko cima asati baynta zokko ni gaabe ma'idinne baynta huphe koppiya wottizi maarara eqqidi dize essa ha misalezi qoncises.

A beettishe diza essi keehi dalga wiikko aho gidiza sohoni banta sohon sohon uttiza essanne banta oosoza oottishe deeza hantaza hayssi misale zikippe qonceses.

ha beettishe dizeyissi woykko qoncisiza essi dumma dumma ha7i wode matawuqe woykko digitaale matawuqe gidize essa nayti mazagabettano dizeyisse ha misalezi kehippe qoncisides

Heissin bestize issi issinaazi matooqe woykko dijitale matooqe yo mazagabetishe woykko kushe ashara immishe dize essanne nam7u asati qasseka uttiri naangishe dizeessa qoncesees

hayssa qasseka qoncisise isi dumma dumma mazagabeti soho gidizessenne tiikka ha7i digitale matawuqe mazagabettana yo nayti tara oyqqidi yiidi mazagabetidi deyo honotey qoncisees

ha beettishe dize issi dumma dumma ha7i wode matooqe mazagabeti di dizeessanne baassi ayfe asharaza immizessanne hara dumma dumma asati qasse eqqisi teelishe dize issa qoncises

Ha beettishe diza issi qasseka ha7i wode kawo dooranas woykko kawo doorishe diza essanne nayti qasseka hasata higalisisi doorishise diza essa ha misalazikaype qonceses.

hayssi qoncisizessi keehi dawikko dalga gidiza kawo dooro bollani itikka yidi kawo doorishe dize essanne utti raageti qasseka etayo koshshiya ba kuntishe dize essa qoncisees

Ha bettishshe dizayssi ke'i dalgganne aahoo gididda soohoni dumma dumma assati bantta shiifitinette miishsha mazagabettanaw yidi dizayssa bessishshini hessappe heni baggara hara dumma dumma assati eqqi utiidayssa qoncisidi besees

Hayssi betishe dizayssi duma duma isportezan diza asatane woykko etika isporte otishe dizayssane ya baggara qasseka duma duma keththazi dizayssa ha misilezi kehipe qoncisizes.

Ha betishe dizayis kihi daliga woyikko denba gidiza sohoni toho kuase kayiya nati issi bola gidizi anacetidi deiyo hanotazi qoncisides.

hayssi qoncisizey dumma dumma to'o kuwase kaasati ka'ettizayssanne ettikka uttidi beyishshe woykko xeelana siyiza asata gidizeessa hayssi missilezi qoncisees

ha betiishshe dizassati ke'hi dalgga gidiza denba sohoni too kuwase kanchchati kuwase ka'ishshe woykko anachchetiishshe de'iya hanoti qoncisees hayssi misilezi heyssa filgidi qoncisees

Ha beettizessati oyddu asa gidizi banta dumma dumma biitta peyidassa gidizeissanne itikka banta kushen wanca banta qoodhen qasseka medaliya worqa aattidi haatelishe diseessa qoncisees.

a bestishe deize essi doranati isporte oottiza essanne baantha bollaza bestishe dize essa sappe guye baggara qasseka harasatikka eqqezi dize issa hamisalezi qoncisides

Ha beettishe dize issi keehi dalga gidiza dembasohooni kowaase ka ishe dize naati kowase ka ishe deize hamutozinne nam7u naati annaciti dideyahnota keeh qoncisees

Ha'i beettishe dizayssi keehi dalga woykko aaho gidiza denpaani kowase ka'iya nati uttidi dizayssanne hankoti be'anaw yiraageti qasseka eqqeri xeelishe de'iya hanotay qoncisides

ha beettize si nu derey gammo nayti kuwaase ka7izaessanne woykko kowaase kawonta naata gidizessanne itikka do7o gidiza woykko aaho woykko demba gidiza maata bollani eqqizeessa bessees

Ha bettishe dize issi dumma dumma kuwaase kaassata dize essanne nam'o baggara woykko nam'u tara oyqizi bize essanne giddo baggara qasseka ambasadere may'izi eqqise issa hamsilezi qoncises.

Hayssi qase beessizayssi ha'i wode tekenollejje maadonta gizayssanne ikka mayo tookosanas woyko mayo sho'anasi issi mala oothanasi maddiza mishane geeteti xeesetees.

Ha teelishe dizeesi dumma dumma xaafanasi woykko sale misalanas maaddizessa gidishin ikka nu irsase nun gidi xeesisessa gidizeesi qoodanka qasseka usuppuna gidizessa qoncises.

Ha nu deellishen dize si dumma dumma saate qorotuppe isso gidizessanne ikka nu issisa bana yo'o woykko beyanassi saate bebeiri bana yo'o maaddiza issa gidishini ha'i ikka saate qoodisiya woykko saate gidi nuni ereettes.

Hayssi qasseka qoncisizay nam7u sirketi uttizayssanne etikka sirke qommotuppe issa gidizayessanne woykko sirke suntazi saamsinge gixeesettiza sirkeza gidizayessa misalazikeppe qoncisees.

Hays qaseka qoncisizays dumma dumma asati wogolo bola ke'id daro asati biid diyaysanne qaseka keeh dalga gidida haata bolara biid de'iyayisa concises.

Haysi qaseka besizaysi karetha koyro xilxidi utida kame bolan lo'i utida c'ishati dizaysane izappe guye bagan qaseka duma duma kethatine matati woyko asati dizaysa beses.

Ha betishe dizaysi dumma dumma asati banta utida oydeza bollani zokosara ichidi woykon dhiskidi dizaysanne issi mishiriyak ba dunan maske athizaysa haysi qonc'ises.

Ha betishe dizaysi kehi dalga gidiza haatha bolani issi bitanezi ba wogolo wothidine haatha bola lagishe dizaysane haatha giddon qaseka dumma dumma matati dizaysa qoncises

Ha betteeshe diza issi ahozanne dalgeza sohone woyko oge bollane baajajje nuuni woyko porse giddi tsesassan eqqiza issanne appe sintha baggara qassika dumma dumma keethati diza issa qoncciseesa.

Ha qonccisizay keehi dalgga sohon issi kaameti eqqi dizayssanne nami'u asati qasse galai'o diza ma'o ma'idayssa izikka qasse uttidi oottidi diyayssa qonccises.

ay beettishe diza misalezi keehi dalga woykko aaho gideza kaame giddoni haattazi komi uttizanne ekka qase oge bollara hamutishe haattaza goossi di hamuti dide hanota qonceses

ha beettizeessi kaayi wode nu teknoloji ehida maarsinetuppe issua gidizeessaha gidi shin ikka makina bollan eqqizi dizeessanne appey hafagahra qasseka dumma hara hara hmarsineti dizeessa bessees

ha beettize si nuni owroppule gixeesesize essa gidize essanne izikka salo bollara hoykko carko bollan bize essa gidize essanne ha7i saappe biro dendishe dize essa ha misalazi kehppe qoncesees

hayessi qasseka xelli beettiza issi Qeeri dumma kaame diza issanne akka gal'a gidiza kaame gidiza issanne guye baggara qasseka dumma dumma uuttatinne dumma dumma keettati dizayissa qonceses

Hayssi qasseka qoncisiza si keehi dalga woykko aaho gidiza haaththay deyo sohoni ogolo bolla asay uttizi woykko bishe woykko dizaissanne dhabaggara qasseka hara dalgas wosasi dizaessa qoncises

a bettishe dizayssi qasseka dumma dumma asati bantha ooso maayo ma7edinne maarara eqqishe dizessanne itikka qasseka bantha duuna baggati maske attizeessa ya baggara qas dumma dumma mithasi dize essa qoncisees

ha bettishe dize essi dumma dumma mizati diyo sohonne woykko itappe ya baggara hara dumma dumma keettati dizeissanne nam7u miizati waretishe woykko kace kacera gattishe dize issa bessees

hayssi bessize si qaseka dumma dumma kaame ogetanii diza kaameti dizeessanne appe ya baggara qaseka hara dumma kaameti dizeessa ya baggara qas ha7ikka hara keettatinne asati dizeessa bessea

Ha beettize essi keehi darga gidiza sohoni woykko kaame oge bollan heedzdzu gede kaame gize ssenne nam7u gede kame woykko motore nu gixeesise ssenne oge bolla eqqidi dize issa e baggara qas dumma dumma keettati dize issa qoncises

Hayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma oge lo7eto dize essanne kaametikka qasse ogeza lo7etishe dize essanne hara hara kaametikka dize issa ha misilezi keybe pilgidi qonceses

ha beettizayssi qasseka daro wode kare bittan beettiza kaameta gidizayssanni etikka eta giddoppe banta giddoppe duuqe miisha kesizayssanne heedzdzatikka tophiya bandira bantta huphe bolla wothidi dizayssa qoncisees

Hayssi qonciizey qasseka dumma dumma kaametappe issaa gediza essa gidishinni issi kaame qasseka haakko shiqada iyakka kareta kame gidizeyessanne ya baggara qasse dumma dumma kaametinne mitate dizeessa qoncises.

Ha bessishe dize si issi kaame mataani issi bitanezi eqqidi ha xellishe dizeessanne appe ya baggara qasse hara dumma dumma mitati haakkidi dizeeessa bessees.

ha beettishe dizeessati dumma dumma asati pengezan eqqiti dizeessanne dikka banta tara tara naangishe dizeessa tapey hara asati qasseka ya baggara ha7ikka harati dizeessa qoncises

hayssi qasseka qoncisizayissi dumma dumma somero usatuppe issuwa gididayisa gidishini ikka hare bolla tooketidi biidi dizayissanne issi bitanezi etana laggidi bishe dizayissanne guye baggara qas kaametinne asati dizayissa bessees

Hayssi qoncisizey qasseka dumma dumma ba issi bitanezi ba uzokkoza woykko hasheza tookkizinne bishe dizayssanne appe hiya baggara qasseka dumma dumma kaameti diza issa ammisalezikeppe qoncises.

Hayssi qasekka besishe dizayssi kehi dalgganne aho gddida sohoni dumma dumma kameti bishenne yishe dizayssa besishini hayssappe heni bagara qasekka kehi dalgga miththati kame oge giddon toketiddayssa besses.

ha beettishe dizeessi dumma dumma kaame oga bollani dumma dumma asati saykidete laaggishe bizessanne itikka banta huphezan dumma dumma koppiye atteze essa qoncusi bessees

Hayssi qasseka bessidayssi keehi gal'idanne keehi lo'etidi go'ettida makinazi woykko kaamezi issi keeththa karen neqqi uttida hessa bissi shini hessape guye baggara qasseka dumma dumma mithasi dizessa bessees.

ha beettishe dizeessi keehi ba luqosi ba zokkozani dumma dumma ba ba iri biza hessabeyshini hessafe baggara qasseka hara dumma dumma keettatinne asati dizaessa ha mislazi keehipe pilgidi qoinxisidees

Ha beettishe dizaessi keehi dalganne aho gidizesohoni dumma dumma adussa miheti bishe dizeessa bessi shin hayssika nuni gimela gixisiseessi ba zokkoza keehi gitaba ba7idi bizeessa qoncisees.

Hayssi qaseka lo'idi keexetida keeththa giddon dizayssanne ikka sa'aykka iita lo'izayssa gidizayssanne qasseka kare doyiyosaykka keehi lo'o hanotan keexetidi wuridayssa bessees.

Haysi qasekka qoncisizaysi kehi dalga woyko kexetidi wurishe diza ketati dizaysannetikka dumma dumma ketati dizaysa ha bagara qasekka ogezi dizaysa qoncises

habetishe diza issi katama keeththa woykko keehi dalga woykko lo7izi kixettira keeththa gidizassanne appe qasseka garsa baggara dumma dumma lo7izi diccida mitaxi woykko katama lo7etiya mitaxi diza issa qoncises

Ha beettishe dize issi dumma dumma asati eqqizi dizeessanne nam7u maxanati qasseka huutton sugetida ma7o ma7izaessanne etappe gaxazan eqqidi eti xeellishe dizeessanne issi bitanezi qasseka ciishshaza oyqqizi dizeessa qoncisees

issi booththa mayo may7da aakimey alga bolla hargidi ichida woykko zin7ida aawa oychashinne izi waani dizaan izappe qofa ekkashe dawus istafe qasse mille baggara pompay haththera des

hayssi qoncisize qasseka nam7u asati bantha ayfezan manaxire aattizessanne dunazan qasseka maske aattizi ambasadere maa7idi lo7i uttidi haasayishe woykko zureti shedize essa bessees

Hayissi qoncisizay dumma dumma keetta keetone woykko aaho woykko dalga gidiza sohoni nam'u asati garsa baggara eqqidi kare xeellishe deeza nafasi amisalezen keepe qoncisees

ha misileza qasseka qoncisize issi issi bitanezi issi macasey yoo immishe dizeessanne itappe iya baggara qasseka harara asati eqqisi dizeessanne hararabeti dizeessa ha misilezi qoncisees

Hayssi qasseka beettishe dize essi ha7i nu wode teknolojizi eesa mashin gidizessanne ikka cuwa beyennan ay bakanenna quma kattidi kesiyo mashine gidizeessa sunteyka istoofe gizeessa gidishini hawe misire abisees

Hayssi bestizay dumma dumma katama keettati woykko ogeza lo'etana yoo qolettishe woykko dize essanne haytikka giigisishe diza kaameti dize essanne appeye baggara dumma harara kaameti woykko keettati diza essa bessees.

Ha qoncisizey woykko bessizessi dumma dumma keetteti woykko katama kexettiya keettati dizeessanne hidappe ya baggara qasseka hara dumma dumma keettati dizeessa ha misarizi qoncisees

Hayssi qasikka besizzaysi gitanne dalga keetha kexishe dizzayssa hessape garssa bagarra kametinne dumma dumma asay dizzayssa besees.

hayssi qasseka bessi shedizayssi keehi hidalganne gita gidida sohoni nam7u asati dabtoraza woykko waraqataza xeelli shedizayssa bissi shini hessafe goy baggara qas hara dumma dumma asati disaessa qonchesees

Haysi qaseka qoncisizaysi ha' wode gadhare bagara tamare nayti tamare de'o soho gidizaysanne etika qase kawo timirte ketha de'izaysa ha misilezi kehipe qoncises

Hayssan de'iya naati qassikka woykko biron dicciddi de'iya nayta gidiza issanne nayettikka hayi wode ehiido timirtte keettan woykko tamare tamaranayyo biddi de'iya hanota qonccisses.

Hayssi qasseka qoncisizayssi qeeri woykko gashe nayti tamaare keetta yiidi tamaridi deyo hanotanne banttayo qasseka koshshiya miishata ekkidi ka7ishe dizayssa ha misalez keehippe qonccisees.

Hayssi qaseka qoncisizesi dumma dumma keettatinne harabati dizeessanne issi bitanezi aayu guy baggara eqqidi dizeessanne sinta baggara phasseka dumma dumma asati eqqidi dizeeessa qoncises.

Ha bettishe dize essi geehi qoodan cora gidiza naati tamaro woykko timilte ekkish dizeessanne tikka uttidi timilte hanota ekkishe dize essa misilizi qoncesees

hayssi qasseka qoncisize issi issi tamare naayyoo woyto immishe dize essanne ikka sartefketenne hara hara maxaafata woytoyyoo ekkishe dize essa ha misilezikeppe qoncises

ayssi qasseka bessizesi dumma dumma kawo eqototi woykko kawo keetta tamarte keetta gidizessani nayti tamarishe dizayissa qoncisees gaappe zimmin qoodeykka keehi cora gidizan iza gidize hessa bessees

hayssi qasseka bessida essi keehi gitanne dalga gidiza samaro keetta gidizassanne etikka kawo keetta timirte gidizassa bessi shiini oheessika nayti keehi dalga gidizessa bessi shini nayti tamarshidiza essa qoncises

Ha betishe diza issi bitanezi izi oveza bolla eqishe de'izaysanne afe guye bagara qaeka dumma dumma mitatunne matati dizaysa ha misilezi kehipe qoncises

Hayssi beeththizayssi kathama baggara woykko ogeza loyththishe woykko giigissishe dizayssanne dilddiyethi likkennaageetha loyththishe diza hanothathi hayssa misilezan keehippe qonccissi des.

Hayssi qonccisizay woykko besishe dizzaysi dumma dumma ogeta loythishe woykko gigisishe dizzayssa ha kameti woyko ogesha gigisishe dizayssa ha misiley qo.cisees

ha besizays dumma dumma ogeza lo'etishe woykko issi malenna aafo gidiza ogeta lo'etishe dizaysa qoncisishene dumma dumma asati qasseka ogeza lo'etisise woykko giigissishe dizaysa qoncises.

ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma oge lo7eto bolla dizeessanne isika oge giigisishe dizeessanne makinazi woykko kaamezi qasse ogeza lo7etishe dizeessa asatikka qasse ogesha lo7etishe dizeessa qoncesees

Ha beettishe dizayssi ogeza loyttishe woykko issi mala gidenna ogeta issi malassishe woykko giigissishe diza oza qonccisissees. Hayssi kaamezikka ogeza loythiza kaame gidiyayssa qonccissees.

ha bessizay dumma dumma asati ogeza lo7etishenne dumma dumma qasseka kaametikka ogeza lo7etishe dizeessa hamisalezi keyppe qoncisees ta giddon qasseka issi kanazi hamutishe dizeessa bessees

Ha beettishe dizaessi qasseka qoncisizey dumma dumma asati ogeza bollan eqqizaessanne etappe ya baggara qasseka kaussi kaamezi dizayessanne dumma dumma maatati woykko mitati diza essa qoncisees.

Hayssi bessiza issi keehi dalgga gidiza kame sohoni issi kame bishe diza issanne appey ha baggara qasseka issi naay ha hametishe yiidi diza issa qoncises.

A bettishe dizayssi qasseka dumma dumma ogeti giigettishe dizayessanne woykko dildeti giigettishe dizayessanne ya baggara qasseka dumma dumma keettatinne shuchchati dizayssa ha misallazi keyppe qoncisees.

Hayssi qaseka bessiza essi keehi woykko dalga gidiza katama sohoni keehi dalga gidiza keettati kitettize issanne bollanne garsanne kaame ogeti dize issa a misalezi keippe filgidi qoncisidees.

Ayssi qasse qoncisira issi kaame oge bollan issi kame qqizassa bessi shini hessa giddon qasseka issi bitanezi kawokeetta qota saara haasayish dizessa bessi shini issi baaje qasseka hiyaabishe dizeessa breses.

Haysi qassekka qonc'isizay ha bagaranne ya bagara nam'u nam'u haththathi woththishe dizzayissanne na'aya kasekka ba jerikkannen dukkadda effashe woyikko duqayidda dizzayisa qonc'isizayisa.

Ha beetishe dizayssi dumma dumma asati banta kushe me'etishe dizayssanne hara asey qasseka eetappe guye bagaara eqqidi dizayssa ha misilezi kehippe pilgidi qoncisides.

Ha beettishe dizeyssi dumma dumma asati woykko dumma dumma oososappe hida eqota asati eqqizeyssanne appe ya baggara qasseka dumma dumma keettatinne mitati dizeyssa misilezi qonccisees.

Hayssi beetizaysi dumma dumma haatha garsaara woyko biita garsaara yedanaas maadiza tubo gidizaysanne izika qoodan cora gidizaysanne kaame giddon dizaysa qonccisses.

ha qoncisizessi qasseka dumma dumma asati baantha kushe yidi midhetonta woykko meettishe dizeessanne ya baggara qasseka issi bitanezi silkeza qaraxishe dizeessanne hara dumma dumma asati ha mutishe dizeessa qoncisees

Ha beettishe dizeessi dumma dumma ara asati qasseka banta diretetta qoncisiza may7oza ma7ishe hiize issanne etiqa qasse ha baggara dumma dumma kaameraza qarsishe dize issa qoncisees.

ha qoncisize issi qasseka dumma dumma asati bantayyo kushe meettishe dizessanne issi bitanezi qasseka basilke ekkidi qaraxishe dizessanne yawaggara qasseka dumma dumma asati eqqizideessa bessees

Hayssi qasseka dumma dumma haattati garsa biitta garsara baana yoo maaddiza weykko go7iza tubo gidizeessanne apiya baggara qas hera dumma dumma keettatinne mitati lizeessa qoncises.

Ha beettishe dizessi dumma dumma bombati tuke gogishe dizeessanne asati qasseka yidi me7ettishe dizaanota ha misalasi qoncisees hara asatikka qasseka guyen guyen eqqisideessa bessees.

Ha betishe dizays issi dalganne gita sohon dumma dumma tuboti dizaysa besishin heape hen bagara qase hara dumma dumma asatnne shuchati dizaysa ha misilez kehipe qoncisides

Ta beyizayisi duma duma ahone daligga ketha karen tapelayi xafeti utidayisa bessini haysape garissa baggara duma duma biratani qasheti utida barizafeti deyesi